Ba binyayi bali ukhwinyaya kumupiila lifundo lye mungono lyesi bakama ari bano ba mutwela wa'ambile uli ni lifundo wafakhile bali khukana khu murusakho ne naye wakhatabale ni nalyo nga ali khutima.

Buyuusi wikhale mumaru ke bisa ke bisaala walolelele ibulafu, wasilile busa mbawo shisi ali khulya ta ne wiyambile khu khasaala khatwela khubili isi etililekho

Bafundi bali mwikholele lyekimilyango bakhola kimilyango kyetsinzu ni kamadinisa ke nzu nenga Ka birambisa kamani ke sinyakasi

Ku khukye kuli mu shisaali, kwakonele makalama mu masaafu kuli mwilo i kuli khumanya ari ishiliwo ta ,kwakonele kwa kalamiliye mungakyi.

Kamaaru ke kamatoore ni' isekhele iya mbu iya' iya manjaya ili khuboneekha kamaaru ka'green koosi kabonekhele ne itsekhele nyene ili khubonekhakho indweela yongene, khusinga kamaaru Kali khubonekha

Kumukhono kwo umukangi kwakwarisibile khaveera nga kwawambile shishuuma ishimenyeleza bulwaale oba isibalusa bulwaalwe ubukhutsiina, khulwaala lutweela khulikho khatsina akhabiimba imoolu.

Abandu bataru bali kumeetsi nenga bamali mutwela asutile kyimikhono kyewe mungakyi uli khukari.

Umusaani wenamilile munimilo yewe ni indoowo ali khukesa bilimwa byeewe wakwarire kha'kofiila khe, wenamilile mumooni imuli khubonekha ta.

Umwoshi uwe bibyuma, ali ali khu'amba bi byuma ali khukhwosha nga abipanga atwela alimo winamiliye ni kumulilo wakwarire kha kofila kha besemu ni bibyuma byesi ali khukhwosha bili bi nabyo bibofu ali khu bikata atwela.

I'mboko ili mu kyewa ili khukenda yasutile i'murwe ili khukhwaya ta nenga yabonekhele nga ili khukenda ambola ili mu ngendakisa iye angaki ta.